Meshito omu na iinima oyindji ya yoolokathana unene ngaa omiti. Opu na omiti dhomaludhi nomaludhi niimeno yomaludhi. Oho adha ya mena pehala limwe, hayi nu omeya gamwe nombepo yimwe, ashike ihayi kokele pamwe.

Aawambo ohaya zala oodhelela piituthi ya yoolokathana. Aasamane oha zala omagala gondjeke noohema dhoshiyata shodhelela. Odhelela oya monikwako onga oshizalomwa shoshiwambo.

Embakumbaku eshina ndyoka hali longithwa muunafalama oha li longithwa nee okupulula omapya. Embakumbaku olyi na omagulu gaali omanene konima nomagulu gaali omashona komehe.

Muunamapya aantu paife oya konga oondunge dhokulonga iilonga yawo nuupu. Peha lyokukala taya tekele iimeno nuuyelele, ohaya kutha ashike omunino onene yo taya tulamo ominino omishona , dho tadhi tayakana mpa pwakunwa, ngele apatulula komunino lumwe, iimeno aihe ohayi tekelwa pashikando shimwe.

Omuwa okwa shitile egulu nevi lyo opala. Aantu shi ya ningi ko oyendji kombanda yevi, oya tameke taya nduluka po omahala gawo omawanawa ga tungilwa pooha dhomeya, oshoka okutala omeya ohashi kala oshiwanawa. Pomahala gamwe oho adha nduno ehala lya tungilwa kombanda yomeya, po tapu tulwa iipundi yokukuutumba netala, opo aantu kaya pye komutenya.

Momidhingoloko dhimwe ihamu lokwa onkene ohamu ithanwa ombuga. Mombuga muno ohamu kala nee mwa kukuta ohamu adhika owala oondundu, omamanya opuwo. Omamanya ngano ohaga teka nee koondundu ndhi oonene. Poompito dhimwe ohamu adhika wo nuumeno uushona ngaa nomwiidhi.

Iilumbu oyo yatseyika nawa yihole iinima iiwanawa . Oyi hole okukala pomahala omawanawa unene ngoka geli momundhingoloko moka kaamuna aantu, muna ashike iimeno . Pomahala mpono oya tungapo omahala gokuvulukilwa gena uupundi wokukuutumbwa uundombe womeya gokumbwinda.

Aantu oyendji oye hole okuya mombuga moka mu na oondundu dhe etwa po komavi ya ka lale mo uusiku. Ohaya yi nuutenda mboka hawu dhikwa po wo tawu dhikulwa po. Moondundu ohamu kala mu na uumeno uushona, ihamu kala iimeno oyindji.

Shalongo kwa li otakinolohi kuuyuni, ando otatu mono owala iihuna ngaashi nale aantu ya li haya pululitha oongombe niipululo. Paife embakumbaku owala hali hingwa mpono pwa pumbwa okupululwa li na omatemo, lyo ehala olya pululwa ngaaka.

Uunshitwe uuwanawa . Iinima aihe mbyoka yashitwa kombanda yevi , oya shitwa ashike kOmuwa Kalunga, ongaashi iimeno, oomwiidhi, egulu nevi . Iimeno aihe oya mena mevi.

Aalumentu oyo aantu yoonkondo, aalumentu oyo tuu mbono ohaya kanyanga iiyelelwa yomomagumbo pompito dhimwe ohaya kakwata oohi moondama. Oohi odhili pamaludhi dhimwe oonene dhimwe oonshona.

Momidhingoloko dhimwe oha mu adhika oondundu dha ningwapo komamanya ga londathana, ano omamanya ngano osho ashike ge li muushitwe, osho ga shitwa komuwa ina ga londekwa komuntu. Momudhingoloko mono omo tuu mono oha mu adhika iimeno iishonashona iha mu adhika iimeno oyindji.

Omukalo gwonale go kutekela iimeno, ogwa li gokutula omeya mokayemele tweende to tile poshimeno, aantu mpono oya zipo eta ya eta po uundooha, taye wuningi oombululu komulungu, shampa weendeke okandooha hono, omeya ta ga zimo.

Omidhingoloko dhomahala gi ili odha yoolokathana. Oto adha ehala li na omiti dha ziza nawa, oto adha limwe li na owala oondundu nomamanya nuumeno uushuushuuka ihawu koko wo inaawu ziza.

Onduli oshinamwenyo hashi adhika mokuti, ohashi adhikwa momahala ngoka gagamenwa ohamu adhikwa ne omiti , iimeno yayoloka thana. Onduli oyina othingo onde nomagulu omale, oyina omatotona molutu ohayi li ne omwidhi nenge omafo goko miti.

Omamanya oyo yimwe yiishitwa yaKalunga. Opu na gamwe ganingwa po kaantu ashike ogendji nga haga adhika mombuga hamu mene wo iimeno oya shitwa kOmuwa.

Moondundu oha mu adhika iinima oyindji oha mu adhika omamanya ngono ga teka koondundu ga gwa ko, oha mu adhika iimeno, oomwiidhi nomiti omishona.

Ngele etango tali ningine ohali monika lyo opala. Poompito dhimwe ohali kala lya tiligana lya fa omulilo, pompito yimwe olya shungala lya fa onyothi yi li kegulu unene tuu ngele etango ndyono otali ningine pokuma pu na omeya nokambautu, aaye, owa hala owala ando oko wa tala.

Aalumentu oyo haya kwata oohi momeya. Oha ye dhi kwata nee momikalo dha yooloka. Thimbo limwe oha ya longitha oonete ndhono ha ye dhi umbile mo e ta ye dhi nana mo, shi tadhi zimo omu na oohi. Oha mu zi nee oohi dhomaludhi nomaludhi.

Kombinga yomilonga dhaKavango oku na oohi dhomaludhi nomaludhi hadhi kwatwa. Oto adha oohi dhimwe oondjelele dhimwe oonduudhe. Dhimwe ohadhi ithanwa omakende. Shampa dha kuthwa mo momeya aantu ohaye dhi yogo nokudhi tula miimbamba ya ka landithe yo ya ka lye.

Aatalelipo shotaueya kiilongo iikwawo uunene iilongo yAfrika mbyono kuna iinima iiwanawana ohaayi nee kombinga yomilonga taa ende muumbautu sho nee yeli muumbautu ngawo opena omuntu teya hokololele kombinga yomahala yo oyeli mo nee ya kuutumba okambautu hono ohakala kala nee ka tulwa okatala opo aantu kaa ya pye komutenya.

Aakulukadhi nayo paife oyi ikutha kohi e taa ningi aanafaalama. Ohaa kala nee ya zala omakalanyana, nomagala nomakende nomanyala opo yi igamene koonte dhetango. Ohaa tsike nee iimeno nokuyi tekela momidhingoloko mo.

Monale ookuku kaya li haya lile miiyaha. Oya li haya lile momalilo. Omalilo ngano ohaga tungwa noombale. Ohaya lile mo nduno iikulya ngaashi oshimbombo. Uuna mwe ya aayenda megumbo ohamu kuthwa elilo ndyoka epe lya yela nawa, omo hamu tulwa oshimbombo shoka.

Embakumbaku olyo eshina ndjoka hali adhika mofaalama nenge mehala ndoka hamu koko nenga haamu mene iimeno embakumbaku ohali longithwa nee iilonga ya yoolokathana .

Omatemo gembakumbaku ohaga tulwa kembakumbaku . Ngele gatulwa kembakumbaku, embakumbaku etali tameke tali ende , ohali pulula evi. Evi ndi lyili kombanda tali yi kohi , ndi lili kohi taliya kombanda opo evi hali vulu okulandwa. Omatemo ngano omawanawa oshoka ngele ogali kaagepo, andola ohatu mono iihuna.

Mombuga ohamu adhika evi lyagongelwa kombepo. Shampa lyagongelwa kombepo poompito dhimwe ohali ningi olindji eta lyi ningipo oondeyina nande omandundu omale. Aantu oye hole okutungamo omahala gaantu gokuthuwa nenge gokutalelapo.

Shalongo kwa li oondhila kuuyuni ndhoka hadhi tu pe ethano lyayela kutya uuyuni nenge evi olya tya ngiini okuza pombanda. Oondhila shi tadhi tuka dhimwe ohadhi kala dhi na omathano shi tadhi tuka tadhi kwata ashihe shoka shi wetike. Ethimbo limwe ohadhi kwata evi lyo lyene niinima mbyoka yi li kevi.

Opu na oonyanga omaludhi nomaludhi. Opu na oonyanga oonshunga, ano dha fa oondjelele, po opu na ndji oontiligane. Ndhi oontiligane nadho wo ohadhi kunwa kaantu, shampa ye dhi kunu tadhi ningi oonene, ohaye dhi fulu mo mevi, taye ke dhi landitha po.

Ondjuhwa oshinamwenyo shono shi na omawawa ashike iha shi tuka muule sha fa uudhila. Oshi na wo omulungu ngono ha gu shomona. Opuna oondjuhwa ndhono ha dhi vala omayi naandhi ha dhi tekulwa molwa onyama.

Mombuga ohamu kala mwapupyala unene oshoka ihamu lokwa unene. Omuna etango hali fike omuntu, nomamanya ogendji omanene nomashona. Mombuga otoyi mo wazala iikutu yokwiigamena komutenya. Aantu mombuga ohaya yimo noohauto oshoka ngele owa yimo kolupadhi oto kana.

Aantu yamwe oye hole okukala taya thuwa pomahala gamwena. Omahala ngono geli ashike muushitwe kaapuna aantu oyendji, konyala ihapu kala naantu oyo ayeke yeli po. Ohaya kala nee taya huhulukwa komulilo yo ya tala etango sho tali kapa oyana yakuutumba kiipundi iiwanawa.

Aantu ngashingeyi oyendji ohaya kunu oonkenya etaya kala taye dhi tekele etadhi koko dhaninga iimeno iinene . Iimeno mbino ohayi landithwa po ne kaantu yo taya imonene sha shomondjato.

Uunafalama owo ta wu dhana onkandangala miilongo oyindji mbi kaayi na iiyemo ano tutye mbi ya mona iihuna, kehe gumwe omo ha hupu mo, she okukonga owala ehala ta pululapo nenge a heyepo omwiidhi e taya kunupo ye tala tatekele sigo iikunomwa ye ya mene.

Oohi, onyama ontoye shili. Aantu oha ye dhi kwata muundombe ngele yedhi tekula dhi koke. Oto adha mboka oha yedhikwatamo nee taye kedhilandithapoo nenge yedhi lyepo onga oshi elelwa, unene tuu aalumentu oyo ha yakwata oohi

Oongombe ohadhi tupe iinima oyindji. Oshipa shongombe, ohashi longithwa unene okuninga oondjato noongaku. Oongombe ohadhi tupe wo omahini nonyama, opuna aantu yehole uunafaalama wiimuna unene.

Omuwa ye mwene okwa shitile iinima iiwanawa. Meshito omu na oondundu ndhono dhe etwa komamanya ga londa kumwe inaaga ningwa komuntu, ashike eshito lyolyene. Aantu mboka yu uvite ko, momahala muka oya tunga mo omahala gokuvululukilwa, ano oondunda yo taya tula po ishewe uundama wokumbwinda niipundi yokukala wa lala.

Momatala omo hamu adhikwa ooshako dhiinima ya yoolokathana. Moshaka kehe ohamu landithwa nee nande oofukwa, omakunde, iilyalyaka motamutulwa nee omakopi ngoka haga viha kutya ekopi ngino olyina nande eelanda omulongo nosho tuu.

Omeya shampa wala geli moondombe oganika oshiponga onkene aantu ohaa kambala yegatule moondhalate oshoka ngele omwa gwile nando okanona ohapuya eso nenge ngele omwa gwile oshimuna, ihashi kala oshiwaanawa onkene uundombe mbuno ohaye wutula moondhalate.

Iilya oyo hayi ningwapo iimbombo, iilya shampa ya kunwaa ohayi limwa eetayi teywa. Aantu ohaateya nee taalongitha oombele taatula moontungwa. Taya fala kolupale iilya oyo hayi kokeke aawambo oyendji.

Moohotela ohamukala muuwanawa olundji omo twaadha nomalapi omatookele noombete dhatulwa kumwe dhina oonete oontokele. Ohamu kala mwayela shili oshoka omuna aantu mboka haya opalekemo kehe ethimbo. Ohamukala wo niipundi yokukuutumba niitaafula.

Moombuga mono ohamu adhika omamanya galondatha. Omamanya ngano inaga tulwapo komuntu, inaga londekwa kumwe komuntu ashike uushitwe ashike waKalunga. Moombuga mono ohamu adhika nee omiti dhasa. Omiti nee ndhono sho dhilio dhasa ihadhi tetwapo.

Omalovu oge holike kaantu shaa ashike pena Oshituthi nenge aantu oyendji oto adha taa nu omalovu oouna nee omalovu gamwe omalulu gamwe gamwe omatowe ngaashi ngo matowe ohaga ithamwa oovine ndee hadhi he hadhi kala oontoye oovine.

Mombuga omuwanawa. Opuna oombuga dhimwe dhina iimeno ya ziza nawa shampa omvula ya loko. Ohamu kala mwa ziza nawa moondundu mo. Omuna wo nomamanya guunshitwe.

Oondundu dhi mi moombuga dhimwe odha etwa po ashike kombepo sho tayi pepe. Ombepo sho tayi pepe ngawo, ohayi kutha nee omavi poshitopolwa shimwe, taga falwa poshitopolwa oshikwawo. Mpano mee tapu tulwa omavi kombepo, ohaga ningi nee ogendji sigo ga eta po oondundu.

Oshimbombo. Ongalamwithi ya shiteni ohatapelwa melilo ,elilo olyo nee hali tulwa oshimbombo ngele omuntu ahala okulya.

Oondeina odha tholomwa po keyinyengo lyombepo sho tayi pepe omavi ohaga gongala. Komandeina hoka ohaku ya aantu ya tale efuta mpoka lya tamekela.

Oondundu nomamanya iinima mbyono yashitwa kutate Kalunga. Momudhingoloko ngono ohamu adhika wo iimeno yomaludhi nomaludhi omano, oonyege, nomwiidhi.

Momudhingoloko ohamu adhika iinima oyindji. Momidhingoloko dha yoolokathana namo ohamu adhika iinima ya yoolokathana. Momudhingoloko ngono gomombuga omu na oondundu ohamu adhika omamanya, iimeno iishonashona mbyoka inayi pumbwa omvula, opo yi koke.

Aatiligane naatalelipo oyeli hayazi kondje yiilongo . Oyehole oku talelapo ehala hali ithanwa ombuga ya Namibia. Ombuga ya Namibia oyili moshitopolwa hashi ithanwa Erongo. Omuna iimeno iishona unene omano ogo to adhamo nomamanya.

Aantu ohaya opaleke omahala gawo gokulala. Ohayegoopaleke nomalwaala gayoolokathana gamwe imazize, gamwe omambulawu, gamwe omashunga, gamwe omatokele. Aantu oye hole omalapi omatookele oshoka ohaga monika nawa.

Okaandje oshinamwenyo sha kotoka noonkondo adhihe. Okanamwenyo okashona ke na omakutsi ga thikama ashike omashona nomushila gwa tya iifufu omule ashike ita gu kookoloka pevi. Okaandje oke li molupe lwafa lwombwa ngele ino mu mona nale e to mu mono uusiku oto ti ashike ombwa.

Moshilongo Namibia omuna omihoko dhaantu dhayoolokathana mono mwakwatelwa omuhoko gwaayelele (aakwankala), aantu yomuhoko nguno ohaya kala yena uufufu wiidhingika yo aayelele koshipa(aatiligane) ohaya lumbu uunene miihwa kayehole momagumbo.

Moshilandopangelo shaNamibia Ovenduka omwa kala ongerka yimwe onkulu, ya tungilwepo kiilumbu hayi ithanwa Christu-Christie. Ongerka ndjino oyili nee mokangonga yili pokati koopate oyina iipeleki iitiligane

Ngele kwa toko etango ohali ka ningina, ano sho tali ka ningina sha hala okutya otaku ya omilema, uuyelele ohawu zi ko. Sho nduno etango tali toko ngawo ohali ningi etiligane. Shampa etango lya toko iinima ayihe mbyoka hayi ningwa uuna ku na etango ngaashi okulitha, okuya kosikola nosho tuu ohayi hulu, oshoka okwe ya omilema.

Uunimuna nuunamapya paife owo tawu dhana onkandangala miilongo yaAfrika kehe gumwe ota kambadhala ashike a longe iikulya ye kuye mwene ye aka landithe omonemosha sho peke.

Kohi yuunafaalama oku na uunamapya. Uunamapya mbuno aantu konyala paife ohaya kunu iikulya ya wo yo yene. Iikulya mbino ohaye yi kunu nee pehala po opalekwa nawa, tapu tulwa uuhoho nominino dhomeya, opo ya kale itaa ya mono iihuna okutekela iimeno okuza kokule.

Uunshitwe Muunshitwe oto adha mo iinima oyindji ngaashi omamanya ga ninga po oondundu. Omamanya ngano inaga tulwa po komuntu, oga shitwa mOmuwa. Muunshitwe ohamu adhika iimeno noomwiidhi dha yoolokathana. Iinima mbino ihayi tekelwa komuntu ohayi koko ashike komvula yOmuwa.

Shampa wa zi moTsumeb wu uka koohandiya yomusinda omutiligane, oho mono mo oondundu. Oondundu oombwanawa dha londathana, omavi ga tulwa po kuushitwe. Oondundu dhino ohaku kala ku na omwiidhi gwa ziza nawa nomiti dha ziza nawa.

Oondolopa yili pefuta. Ondolopa yo pefuta ohayi kala ombwaanawa oshoka ohayi hili aatalelipo. Pefuta ohapu kala puna oombautu dhono hadhi kwata oohi, dhimwe ohadhi fala aantu momeya ya ka tale mo nawa. Ondolopa yo momeya ohayi eta aatalelipo okuza kondje yiilongo.

Aanongo aantu mbono haya vulu okutunga shaa mpoka nande omombuga ohaya vulu okutunga po. Opuna omahala gamwe twaadha pwatungwa uundunda uushona wuli momikweyo, uundunda mbuno ohawu vululukwa nee kaantu ngele yeya oku talelapo oshilongo nenge ehala lyontumba.

Oohi oonene Oohi ndhino aantu yokombuga ohaye dhi ithana omapombo, oshoka onene noonkondo. Oya kwatwa mokandombe komulumentu ngono ha kwata oohi e li mo a tsa mo oshiya. Oohi oontoye shili.

Aalumentu naakiintu moNamibia paife ayehe otaya kutha ombinga muunafalama. Monale oomeme oyo yali ya ningwa po aalongi yomapya. Mopaife nootate oyi ininga aanangeshefa yoku muna nende oku kuna kehe shoka shi nasha nuunafalama uukwashike ko okantu awuhe omo wuli.

Ombuga yaNamibia oya ningwa po komavi sho ombepo tayi pepe omavi ngano ohaga ngundumana nee. Ombepo pompito yimwe ohayi kutha omavi poshitopolwa shontumba tayi fala poshitopolwa shontumba. Ombepo ohayi eta nee embugalo poompito dhimwe tapu kala ashike puna endandalo lyevi kapuna we nevi lyakala po.

Kayandje okanamwenyo okashona kafa ombwa ko okethike nopombwa, okena omushila omule, omakutsi gathikama ko ekena omafufu kolutu. Kayandje nguno oha adhikwa momuthitu.

Omamanya guunshitwe. Omamanya ihaga tholomwapo komuntu nenge inaga tulwapo komuntu ashike oga shitwa komumwa nohaga kala momundhingoloko moka. Ohaga adhika mombuga nopomahala ogendji giili.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo hayi adhika momagumbo gaantu. Oongombe ohadhi munwa wo kaanafaalama unene ngaa oongombe ndhono dhi na omipolo omitookele. Odhi shiwikile okugandja omahini nenge hadhi munwa molwa onyama yadho.

Onkoshi onkiitu oshititukuti sha nika oshiponga. Ohashi li onyama ontalala, ihashi li omwiidhi nenge onyama yi ilisila. Onkoshi ndjika oyi na olwaala lwa fa omwiidhi gwa kukuta.

Aatalelipo ngele tayeya koNamibia oyehole okutalelapo omahala ngeli mombuga, momahala mono omuna omamanya galondatha omawanawa. Oha mu adhika wo natango iimeno iishona mbi hayi vulu okumena mehala mwakukuta.

Oomeme aantu ye hole okunyangadhala noonkondo, oshoka oyo aatekuli yaantu. Oomeme oya kalela nee okandombe koohi mono muna oohi tadhi kokekwa. Oomeme otaya tala mee kutya ano oohi dhono otadhi kala dha koka uunake, yo ye dhi landithe.

Omahala ogendji gokuvululukilwa ohaga kala ge na oondunda dhokulala. mondunda dhokulala ndhino ohadhi kala nee dhi na oombete, dhimwe odhi na oombete oombali dha tulwa kumwe dhimwe odhi na ashike oombete ooyimwe. Mondunda omo tuu muno ohamu adhika woo iitaafula niipundi

Omakende ogo oludhi lumwe loohi. Oohi dhino ooshona dho oofupi, dho oondjelele dhi na omakoko kolutu. Ohaga kweywa ko nee shampa tadhi telekwa. Omukulukadhi a zala okagala okwa kwata ohi yimwe oshowo omulumentu a zala okambindja kena oondjila oombulawu.

Ombaka oshinamwenyo oshiwanawa mokutala nomeho. Oshi na omakaha inaaga topoka kumwe, ano ominwe dhadho. Ohadhi vala omayi e taga tenduka. Oombaka ohadhi kala momalwaala ga yooloka. Dhimwe oonduudhe, dhimwe oontookele dho dhimwe oontookele dhi na omalwaala omaluudhe.

Ondjuhwa shampa yina omafufu ohayi kala onene sha etoyi dhipanga alaa etoyi thula etoyi tanda etoyi teleke ohayi ningi po ishewe oshona . Ondjuhwa ohayi kala ontoye nayi yamwe ohaya teleke ya tula mo oonyanga nomatama omongwa nashaa shoka ahala oku towalekitha.

Ope na omiti dhimwe hadhi mene poshiima puukukutu ngaashi oonyege nomanongo. Odho naana twaadha mombuga, mombuga ihamu lokwa omuna noondundu onkene omiti dhimwe odhina omidhi dha kindja oshoka evi ndiya ekukutu lyo olyuudha omamanya.

Kapena ehala hali monika nawa lyafa ehala lyina omiti, shampa to tungu egumbo lyoye e to tsike mo omiti, ehala ndoka ohali kala lya opala noonkondo adhihe. Aantu ohaya tula mo nee nomamanya ga kundukidha uumeno, opo sho to tekele omeya itaga matuka po nenge ga mbombolokemo mokameno.

Kehe mpoka hapu kala aatalelipo opu na omahala gokuvululukilwa ga tungwa noondhopi e taga paindwa omalwaala ga yoolokathana. Ohaga adhika nduno moondundu ndhoka dhi li momamanya, oshoka aatalelipo oye hole oku ka tala oondundu ndhika.

Uuyuni paife owa huma komeho aantu itaya longo we nuudhingu pehala lyoku kala to tekele iimeno kookamwe nookamwe nokayemele ohaya kutha ashi opipe ye oteyi kotsoneke mopipe onkawo. Shampa wa patulula ko ehala alihe otali tekelwa nale.

Ombuga ehala lya kala naana koombinga dhiya dhooSwakop lwaho, oko mee kuna ombuga yetu ya Namibia. Mombuga ihamu lokwa naana onkene iimeno mbi yili mo ohayi vulu okukala nomwenyo nande omvula itayi loko.

Oongombe oshinamwenyo oshinene lela, poohango oongombe odho hadhi tselwa kaantu yuulike esimano, ohandhi magelwa nee momiti opo kaadhi fadhukepo, shampa ongombe yananga oombati ohodhi imonene mo owala nawa.

Omuwa okwa shitile uuyuni uuwanawa. Okwa shita iikogo. Iikogo iimbulau nomamanya omaluudhe. Iishitwa yOmuwa mbino ohayi adhika momudhingoloko. Uuyuni mpoka wa za naampoka wa hulila opu na ewangandjo moka hamu adhika iikogo.

Oonkanga mongashingeyi nadho odhi li tadhi munwa kaantu. Oyi na nee uutotono kolutu, komulungu ontiligane. Nayo ohayi vala omayi eta ga tenduka ga ninge uunkangagona.

Omayoka oheli mongundu yiikoko, iinamwenyo mbi hayii pwedha yina omakoko kolutu. Omayoka ohaga shomona omuntu etagu ku hiile omayeye. Ngele owalika keyoka owuli moshiponga oshinene.

Aakulukadhi naakadhona oyo aantu yeshi okusila oshimpwiyu iinamwenyo yomegumbo ngaashi oondjuhwa noombaka. Oombaka odhi li momalwaala ga yooloka dhimwe oondudhe na dhimwe oontokele noha dhi haalekwa nee iilya nenge oontanga nomeya apuhe mpo.

Egumbo lyoPashiwambo lya dhikwa niiti iiwaanawa. Omu na ondunda ya kumbwa nawa ya dhikwa niiti. Aawambo oyendji osho ya li haya dhike omagumbo gawo ngeyika, ohaga monika nduno nawa nohaga kala ga yela, oshoka pooha opu na omiti dhomilunga.

Ondjambameya oshinamwenyo shomomeya. Oshinamwenyo shoka, oshina oshipa sha thethelekathana nawa, kashina omafufu. Ondjameya oya nika ihe oshiponga, oshoka ngele oyeku ponokele ito hupu. Oyina uukutsi nuumeho uushona, noshowo uuyulu uushona.

Aanafalama yiimuna ohaya kutha omayi etaga tulwa mehala moka hamu kala muna uupyu nawa opo omayi ga tenduke, sha ga tenduka uuyuhwena otawu koko ne moku pewa iikulya sigo wa ningi oondjuhwa onene etadhi tekulwa dhika ninge hadhi eta po onyama.

Ondjamba oshinamwenyo hashi kala mokuti. Oshinene noonkondo adhihe. Oyo yimwe hayi tseyika nawa yiithitukuti. Oyina omunkati omule guli komeho, oyina nomakutsi omanene geli gaali.

Moondundu ohamu kala ondawu . Ondawu oshinima oshitokele hashi kala mewangandjo . Iho monomo nawa unene ngaa kombinga hwiya kuna omafuta ohaku kala ondawu. Moondundu omo naanaa hamu zi ondawu.

Aahumikomeho oya tunga omahala omawanawa, omahala mono oya tulamo ehala lyomulilo lyili meni halihuhulukwa halyeeta uupyu meni. Noya tulamo wo omalamba golusheno, niitafula yokulila niipundi yoku kuutumbwa kaatalelipo yomahala.

Mopaife uunamapya otawu endele pamwe nethimbo. Omashina ogo taga tsike uumeno, shoye okuthinda owala kutya eshina nali tule mo okameno okatingapi muule wu thike peni lyo eshina otali shi ningi.

Omuwa okwa shi tile Iinima oyindji ya yoolokathana. Okwa shita egulu nevi. Kegulu okwa tula ko iikogo, iikogo shampa ala ya kwatathana ohayi eta omvula. Kevi Omuwa okwa shi tila ko iimeno, nomiti, noondundu nomamanya.

Uunafalama woohi, oohi dhatulwa mokandombe aantu otaye dhi tala ne sho dhilimo odhindji dho oondudhe, dho otadhi koko nawa. Ohadhi tuli lwamo iikulya opo dhi koke tadhi endelele shampala dhakoko ohadhi kuthwamo eta dhika landithwapo.

Koombinga dhooRundu hono oku na omilonga. Opu na aataleli po haye nee ya tale omilonga, yo ohaya londo nee muumbautu ya kuutumba mo yo taya tseyithilwa nee nokupewa uuyelele.

Ehala tali monika nee nawa ndino, lya ziza nawa. Lyo lyili poondundu, po opwa tungwa okayima kokumbwinda. Owu wete nale kutya shampa owala kwa toko, poima ohapu kala pwa tema nawa oshoka omahala ngono ihaga vulu pu kale pwa dhima.

Kuuyuni okwa longwa omashina ga yoolokathana. Omashina ngono ogena iilonga ya yoolokathana natango. Okuna omashina gokuteta omwiidhi, hali hingwa e tali sitelwa ponomola yontumba.

Egumbo lyOshiwambo ihali dhimbi oshoka olya tungwa niiti noondunda dhalyo odha tungwa nomwiidhi pombanda dha kumbwa nawa mono pehala lyokukala dha tungwa noodhopi odha tungwa niiti ya kundukidha ondunda.

Embakumbaku eshina ndyono hali longithwa iilonga oyindji muunafaalama. Ohali longithwa okupulula epya. Omatemo gembakumbaku ohaga tulwa ko, embakumbaku tali hingwa nee lyuuka komeho tali nana omatemo mevi, lyo evi tali pululwa nee.

Omamanya guushitwe haga eta po omathano inaga ningwa komuntu. Iikogo iimbulawu ya yela nawa ka ku na nando eta lyomvula.

Oondjuhwa dhayoolokathana odhina iilonga ya yolokathana. Opuna oondjuhwa dhi hadhi munwa molwa oomayi. Po opuna oondjuhwa dho hadhi munwa molwa onyama yadho. Oondjuhwa dhi hadhi munwa molwa oomayi ohadhi kala dha tulwa pehala limwe tadhi pewa iikulya nomeya opo dhi vale oomayi ogendji nawa.

Uunamapya womatama oweeta aantu oyendji yakale taalanditha omatama momapandaanda shino oshiima oshiwa nawa oshoka oto monomo oshimaliwa, kuza ngaa kumunafaalama ngu akuna sigo okwaangu tega landitha momapandaanda.

Mefuta owa kala oohi dhomaludhi nomaludhi. Omu na oohi oonene noonshona. Omu na wo oohi ndhi dha nika oshiponga kaantu, unene ngaa oohi ndhoka oonene. Omu na wo oohi dhombili. Opu na dhimwe dhi na iituntu iinene pombunda.

Aahumi komeho naakotoki paife oya mona po omukalo gokuteta po omwiidhi opo yeke gu landithe uuna oshikulya sheya. Shampa yeshi mokwenye mwiya omwiidhi ohagu ende tagu pumbu. Onkene aantu ohaya landa omashina omanene ngeya haga tete po omwiidhi.

Oshinamwenyo shokondhikwa yoondjima, shina okwaako okuluudhe okuza pothingo okuuka mela olutokele. Okena nee omeho geli miikololo nomulungu gwafa ondjima shoshene ototi ngaa ondjima kayiivule lela yalonda kemanya.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo iinene muuyuni. Oshina omukati omule nokashila okahupi nomakutsi omanene. Ondjamba shampa tuu yeku totele aawe ito kalawe nomwenyo oshoka itayi kuthigi to fudha oya nika oshiponga noonkondo adhihe.

Mpa pwahulila evi pombinga dhimwe oko kwatamekela omeya gefuta, moNamibia efuta ohali adhikwa moSwakop, koLindili nokoLange.

Ompanda oshinamwenyo oshithitukuti shoka shasimana moNamibia, oshoka ohashi dhipagwa molwa omayego gasho. Oompanda dhika odha gamenwa ne moNamibia nakehe ngoka ha adhika ne yego lyompanda ohayi mondholongo.

Opuna oohi dhomaludhi nomaludhi. Opuna oonene noonshona . Opuna ndhoka dha tseyika nawa oontangu, mbuno uuhi uushona inawukola nawa . opuna nee oohi ndhi oonene hadhi liwa kaantu ngaashi ohi yimwe ohayi vulu okuliwa nande okaantu yeli yane. Oohi ohadhi kwatwa kaasamane.

Embakumbaku tali pulula opo evi li vulwe okukunwa. Monale aantu oyali haya pululitha iipululo, paife onkalamwenyo oya ninga ompu. Aantu ohaya longitha omambakumbaku oshoka ihali kala po, ashike olina ondilo. Kali na ombiliha nande oshili aawe.

Oombaka odho dhimwe dhomiinanwenyo hayi munwa kaantu ohadhi kala dha tulilwa po omeya dho tadhi pewa iikulya ngaashi iilya noontanga. Oombaka odhi li momalwaala ga yooloka dhimwe ohadhi kala oontokele dhimwe oondudhe na dhimwe odhi na omalwaala ogendji kolutu.

Ookatalekonawa ye ya ya tale uunimuna woohi. Ya tale kutya oohi mokandombe muno odhi li mo hadhi lile mo shike, odhi li mo tadhi hupu ngiini. Opu na nduno ngoka he ya puuyelele kutya osho hatu longo nge.

Ondjamba osho shimwe sho miinamwenyo iinene muuyuni ano ondjamba ndjino oya Nika oshiponga onkene ito yi adha naanaa

Mooseti dhimwe aantu yamwe oya tula mo Iinima iiwana ngaashi okataafula . Okataafula Keli mo ashike koku monikitha nawa ehala wumwe ohawu tema nokutema meni nee oshoka oka ningwa ashike momahalasa. Ooseti dhimwe oho adha ishewe dhina nuumate pevi mpo.

Eeno hewa onduli yaantu! Onde nayi, yi na othingo onde, yo noongolo dhawo oonde. Onduli ne ngele tayi nu omeya ohayi tonyo oongolo, tayi tula ne othingo yawo yi mbete yuuka pevi opo yaadhe mokandombe komeya.

Muunamapya aantu paife oya kotoka, oshoka shampa ya kunu nenge ya tsike iimeno yawo, peha lyokukala ta tekele nokayemele oha kutha ashike ominino ye otedhi tula kumwe, ye otedhi enditha mpa pweenda iimeno.

Oohi iinamwenyo yo momeya mbyono yi na oshipa sha fefethelakathana nawa hashi thenunuka, opu na oohi dhOshiwambo, hadhi ya nomeya gefundja okuza ko Angola. Ohadhi kala dhi na omilungu omitiligane nomeho ge li gaali.

Aantu yamwe oya tungila pooha dhomilonga. Omulonga ngele ogu udha omeya ngaka ohage ya pomagumbo gawo. Aantu mboka ya tungila pooha dhomilonga ohaya kala ya tala nkene omulonga omuwanawa, nuushitwe uuwanawa oshoka pooha opuna omiti dha ziza nawa.

Muundama mono hamu muninwa oohi ohamu opalekwa. Ano omeya ngo omakulu ohaga zimo eta mu tulwa omeya gamwe omape opo oohi dhikale mehala lya yela dho odhuuvite woo nombili.

Omunkulo gwefuta mpoka pwa hulila evi , tapu tamekele omeya. Omunkulofuta ohaku adhika nee iinima oyindji poompito dhimwe ohapu adhika oontele dhil i po nee odhindji dho oonduudhe.

Mongaashingeyi uunafaalama owa huma komeho. Aantu otayeyapo nomikalo omipe ndhoku tekela iimeno yawo. Pehala lyokukutha okayemele eto tekele totile Aantu piimeno oya tulapo ominino ha yedhi mbuthula uumbululu uushona shampa owala wa patulula okapomba kehe okameno otakatekelwa.

Moshilando pangelo shaNamibia hashi ithanwa oVenduka omwakala ongeleka onkulunkulu, yatungilwe kiilumbu hayi ithanwa Kriste kristus oyina omatenda omatokele niipeleki iitokele.

Metosha lyaNuumbwembwa ehala ndjono lyagamenwa hamu adhika iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Iithitukiti mbi hayi li onyama hayi li iinamwenyo iikwawo naambi hayi li omwiidhi, mbi hayi li omwiidhi omwakwatelwa ne ongolo oshinamwenyo shomayala omaluudhe omatokele . Omwakwatelwa woo oonduli oshinamwenyo shina omatotona.

Oondjuhwa dhimwe , ohadhi munwa nelalakano dhoku vala omayi . Oondjuhwa dhino ohadhi kalekwa nee mehala mono hadhi tulilwa mo iikulya nomeya . Shadho okulya owala nokunwa opo dhi vale nawa omayi ngo .

Aantu oyendji peife ngeyi otaya mono oohi. Oohi ndhino oha dhi kala nee dha tulwa muundombe tadhi pelwamo iikulya ohadhi koko nee tadhi ningi oonene shampa dha ningi oonene ta dhi kwa twamo dhi kalandithwe po opo dhi liwe.

Oohi. Oohi uunamwenyo mbono hawu kala momeya hawu inyenge . Opuna omaludhi goohi ngaashi oohi oonene ,oohi ooshona ,omasibanker ogo gelimo oohi oonshona, omakendee . Oohi nee dhino ohadhi kwatwa kaantu yomaludhi ga yooloka.

Aantu ohaya munu oohi dha yoolokathana ngaashi ohi yotilapia yi na okalungu okashona ohayi munwa muundombe mono hamu tulwa nee iikulya yoohi opo dhi koke mbala dho tadhi kwatwamo nee ngele dha ningi oonene dhika landithwe.

Uunamapya nuuniimuna woohi. Aantu mopaife ngeyi oohi sho hadhi pumbu, ohaya ningi ihe uunimuna woohi. Tadhi tulwa mokandombe, mokandombe tamu kala ta mu tulwa iikulya, dho tadhi li nee e tadhi koko. Sha dha koko, tadhi kwatwa mo.

Ompanda oshinamwenyo hashi kala mokuti, nohashi ithanwa oshithitukuti. Oshina oniga yi li mokati koshipala. Oniga ndyono oyina ondilo, yo oya simana. Opuna aantu yamwe haya dhipanga oompanda molwa oniga ndyono.

Omu na oondunda dha yoolokathana moshilongo shetu. Omu na oondunda dhoomwiidhi, ndhi hadhi tungwa nomwiidhi omwaanawa, ndele oondunda ndhono ohadhi kala dha opala. Ohadhi tulwa omakende goshinanena nomiyelo dhomahalasa.

Omahala ngoka gena uungwena oga ta lika ko omahala omawanawa oshoka okangwena ito kaadha pehala shaandoka pomahala ga silwa oshimpwiyu naampa hapu kala aataleli po yaza kondje yiilongo. Okangwena ohaka tetwa etaka tekelwa nawa.

Moondundu iha mu zi naana aantu oyendji omwa landwa ashike omahala kiilumbu unene nga moNamibia iilumbu oya landa omahala omanene moondundu haye gi ithana oofalama.

Ominino omiluudhe odho hadhi longithwa mu ende omeya. Unene ngele omuntu ta ningi uunafalama wiimeno oha kunu, ta enditha po omunino puumeno mboka. Shampa owala a patululako lumwe opuwo iimeno ayihe oya tekelwa.

Ondjuhwa oshinamwenyo shono shina omagulu geli gaali shono hashi ithanwa omakondo. Ondjuhwa ontoye omanyaga oya fa uudhila, ashike ihaye tuka oshinano oshili ohayi papama owala. Ondjuhwa ngele owe yi li e to hala we oshinima shiili.

Uushitwe oshina oshiwanawa Opuna ehala lyoku mbwinda lya tungwapo kaantu olili nee pooha no mamanya ga shitwa kukalunga . Opuna woo nuupundi wokulala kawushi nee woku kuutumba ashike owo kulala naantu ya kuutumba noka ngwena kaziza nawa

Monale aantu kaaya li yena omalambo goku shanga onkene oyali haya thaneke komakuma nenge komamanya gontumba. Ano aantu oyali nee haya thaaneke, opo ya hokolole omahokololo gonkalamwenyo yawo kutya aantu oyali haya ya ha nenge uudhila ohaye shi thaaneke, oya li aanafalama yoongombe otaya thaaneke. Kehe shimwe shoka hashi ningwa ohaya thaaneke.

Embakumbaku olyo lyimwe lyomiyenditho mbyoka hayi longiithwa mofaalama muunamapya. Embakumbaku olyina omataiyela gaali omanene nagaali omashona. Embakumbaku ohali hingwa ne kwatulwa omatemo sho lyuuka komeho omatemo otaga pulula evi.

Ehala ndoka lyonuninwa uunamapya nuunimuna ohali imonikila molwa shoka ohali kala lya ziza nawa, omiti ohadhi tekelwa poompito dhimwe oto adha puna uundombe woohi ,oohi dhika hadhi pewa iikulya opo dhi koke uunene ngaa iilonga mbino ohayi kala yaalumentu.

Oku kuna uumeno uushona wa topolwa mookamba oha wu tekelwa nee sigo wa koko e ta wu ningi iiyimati iinene opo yi ka landithwe po ngele ya adha eteyo.

Omahala omawanawa oko ga kala. Momidhingoloko dhetu oha tu adhamo omahala gamwe gena oondundu, unene ngaa oku za moshomeya, wu uka handiya yo kuushimba, oko ne ha ku monika oondundu. Oondundu dhino iushitwa ya kalunga, momudhingoloko mono oha mu adhika wo iihwa, nomwiidhi nomination dhomaludhi nomaludhi.

Omavi geli mombuga ngele ga ndumbala pamwe ohaga e ta po oondeina. Omavi ngano aantu ohaya yi ko nee yaka londe oondeina ndhino ya thike pombanda.

Oohauto osho oshinima sho miiyenditho ando okwali kakuna Oohauto ando sigo opayife aantu ohaya ende owala kolupadhi . Ohauto ohayi ende pevi . Ohayi tulwa omahooli ,shampa kayina omahooli ihayi ende onkene omahooli oga simana kohauto.

Iipundi iitokele, oya fa ashike Iipundi iikwawo, oya yooloka ashike mopainda shaashi Iipundi iitokele oya paindwa no painda ontokele, ashike oya fa ashike Iipundi mbi yaningwa miipilangi.

Uuniimuna owa simana, ando okwa li kaaku na uuniimuna ando niimuna mbyono yoongombe katu yi shi. Oongombe ohadhi tu pe omahini gokulya, omagadhi, iipa yawo ohayi longithwa okuninga omamate. Ongombe oshinamwenyo shono oshinene, tashi vulu oku gandja onyama nande okaantu yeli eyovi, taya kuta.

Uunshitwe ohawu opala nayi. Shampa omvula ita yi loko omwiidhi ohagu kukuta e tagu ningi omushunga. Yo iimeno ohayi kala ashike ya ziza oshoka omidhi dha ya muule opo dji kale tadhi kongo omeya mevi.

Meshito omu na omahala gamwe geli momudhingoloko ihamu endwa. Ano omu na iihwa ya thita, po ope na omeya taga matuka. Omeya ngano ohaya matuka kombanda yomamanya . Emanya ndyono shampa ndele toli lata oli na omuthenu, oto vulu oku ihata po, eto mono oshiponga.

Muushitwe omuna uunamwenyo hawu ithanwa uudhila. Uudhila ohawu tungu iihandhila yawo komiti. Uudhilona shampa wa koko hawu tukamo, tawu kaninga nawo uuhandhila wawo.

Oshigandhi sha kulupa, sha kumbwa ashike oomwiidhi otadhi guko. Okahaka hano ke li ko oka mona iihunalela oka pumbwa okukumbululwa. Moshigandhi ohamu tulwa iilya, mbyoka hayi longwa mepya kAawambo.

Omeya ge li mokandaama. Omeya ngano oge na mpoka haga zi nenge taga etwa po kominino dho ominino tadhi tula nduno mokandama ka tungwa ka kundukidha ehala ndika lyomeya. Uundama owu li po nduno owundji.

Omuwa okwa shita oondhila odhindji dha yoolokathana momalwaala . Oondhila dhimwe odhina omilungu omile oontookele komishindi dho kadhina . Otadhi nu omeya opo dhi hupe.

Uunamapya paife owa huma komeho, aantu ihaya longo we nondatu ya kale taya tekele iimeno nuuyemele nenge nashike, ohaya kutha owala oopaipi yo ota yedhi mbuthula kehe pokameno ota mbuthula po. Shampa owala a patulula ko lumwe kopaipi ndjo onene ya za ko ka pomba kehe oka meno oka mona omeya noka tekelwa osho, opuwo nota wu koko nee tawu endelele oshoka opaipi ndjino ohayi tekele ashike pethimbo limwe nomeendelelo.

Kalunga okwa shita egulu nevi, kevi huno okwa shitila ko omamanya noondundu. Omamanya nee ngano ohaga kala omanene go ihaga inyenge, ihaga gu po oshoka omakumithi noonkondo adhihe. Moondundu mono ohamu mene iimeno iishonashona.

Etango ngele tali toko ohali kala lyafa etiligane. Ohali kala nee tali monika nawa. Uundombe womeya sho okwenye taku ya ohayi ende tawu pwine, tawu kala wuna uumeya uushona tapu kala puna ishewe omatwapinini.

Mondundu yili omamanya omadhigudhigu aantu mboka haya yi koondundu kakuna nande oshimeno shamenako omolwa omvula ihayi loko mo moondundu.

Shalongo aatiligane ya ningile noku nduluka po omambakumbaku oshoka ando sigo omopaife ngiya aantu ohaya pulula ashike niipulitho noonani, mopaife omuntu ngele okwa hala oku pululilwa oha dhengele wala mbakumbaku teya nomatemo tahingi uka komeho go omatemo oge li konima ta pwedha.

Ookuku okwa li haya zi mondunda yoomwiidhi . Oondunda ndhino dhoomwiidhi okwa li dhatungwa po nomaloya oshoka monale kamwali muna oondhopi. Moondunda omo kwa li haya lala unene aakupule yaakulukadhi oya li haya lala moondunda hadhi ithanwa pondjugo .

Ongombe oshinamwenyo oshiwanawa . Oongombe ohadhi dhi vala uutana wuna nale omwenyo , shi taka zi mepunda okena omwenyo . Ohaka zi mo taka yamu. Sho taka ende taka koko, ohaka tameke okulya omwiidhi kafa oongombe oonkwawo.

Momahala mu hamukala muna iinamwenyo yagamenwa . Iinamwenyo ayihe mbino ohayi nu ashike poka ndama kamwe . Ohayi ya po nee ethimbo lyongulonene nenge uusiku. Aatalelipo sho tayeya oku tala iinamwenyo mbino ohaya lombwelwa nee kutya. Ngele owa hala oku mona iinamwenyo oyindji yomaludhi nomaludhi enda ongulonene opo toyaadha tayi nu.

Oondjuhwa tadhi munwa kaanafaalama aanene naashona. Aanafaalama aantu ya kotoka oshoka oye shi kutya openi hapu ya zile oshimaliwa. Oye na po oondjuhwa dhomaludhi nomaludhi. Dhimwe ohaye dhi munu molwa onyama, omanga dhimwe ohaye dhi munu molwa omayi gadho.

Embakumbaku olyo limwe lyeshina hali longithwa muunamapya, uuna omuntu ohala oku pulula epya lye ya dhengela ashike embakumbaku tali ya nomatemo tali hingwa lyuuka komeho omanga omatemo taga pwedha mevi, Embakumbaku olyina omatayiyela gane, omashina geli gaali geli komeho nomanene geli konima geli gaali.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo sha gamenwa, ihaya a dhika shaampoka ohayi adhika owala pomahala ngoka ga gamenwa ngaashi Etosha. Onduli ohayi li iimeno, yo oyina othingo onde nuukutsi uushona ashike oyina woo oongolo oonde.

Onguti oyo yimwe yuudhila. Opuna oonguti dhimwe hadhi tekulwa kaantu, ohayedhi tekula yi yedhi lyepo ohayedhi ningile iikuku tadhi pewa iilya nenge iikulya shambyoka nomeya shampa dha vala nee dhakoko yo otaye dhi li po.

Uunafalaama paife owa ninga owo thimba yi na ongodhi. Kehe mpoka to yi moNamibia pu na ehala hali vulu okumena iimeno, aantu ehala ndyoka ohaye li longitha ya kune po sha yo yi imonene mo iiyemo.

Ombuga oyi na omamanya ogendji noomwiidhi omishona. Mombuga ihamu kala lela iimeno, ohamu kala ashike iimeno mbyono inayi pumbwa omvula. Iimeno mbino unene ohayi kala yi na omakwega, ihayi adhika gamwe pwiili kapushi mombuga.

Uudhila uunamwenyo wumwe hawu tuka ohawu zi momagumbo wega tunga wowene hawu ithanwa iihandhila. Uudhila owu hole okukala wa nambela kiiti yili pomeya.

Omiti ohadhi kala dhaziza nawa , ohadhi opaleke ehala, aantu oyendji oye hole okukala pomahala ngono gaziza nawa oshoka ohaga kala taga monika nawa. Shampa ehala kaalina omiti ihali monikwa nande nawa.

Omatama ogo gamwe gomiikulya mbyoka aantu haya kunu ,shampa yeyi kunu ataga pi ohaye ga konako. Ohayega pakele nee muumbamba go tagayi gaka landithwe.

Oondundu tadhi monikwa dhoopala nawa, muna uuzizi uushona wuli komiti dhi hadhi menemo. Oomwiidhi ogwa kukuta gwafa omushunga, noondundu dhino dha ningwapo komamanya ooshunga.

Embakumbaku eshina enene li na omatayiyela omanene konima nuutayiyela uushona komeho wu li uyali. Embakumbaku ohali kala nokatala moka hamu kala mwa kuutumba omuhingi gwalyo. Omambakumbaku ogendji konyala omatiligane molwaala. Ohali kala wo li na omatemo. Ohaga vulu okukuthwa ko go ohaga vulu wo okutuwa ko. Shampa ga tulwa ko omuntu ota hingi lyo tali pulula.

Oshimeno shino ohashi adhika mombuga yaNamibia, ohashi ithanwa nee Welwitchia Mirrabilis. Oshimeno shino ihashi koko komeya, inashi pumbwa omvula, aawe. Mombuga ohapu piti oomvula inamu lokwa ashike oWelwitchia ohayi mene ashike, ihayi si kaa. Oshimeno hashi koko muukukutu.

Aahumikomeho paife oya tunga omahala omawanawa gokuvululukilwa ge li pomilonga. Pomahala mpano ohapu adhika nduno iipundi yokukuutumba yi li pomulilo. Pehala mpono ohapu temwa omulilo, opo aantu kaya se uutalala mboka tawu zi momeya.

Monale omuntu ngele ta telekelwa onguta, ohayi kala yoshimbombo nekaka. Aantu mopaife piinima mbyono ohaya gwedhapo wo nondjuhwa, oshoka ondjuhwa nayo oya tseyika onga oshikulya shoshiwambo.

Mombuga omiti dhimwe dha sa ashike omiti ndhino ihadhi gu po. Omo owala dhili mombuga mo toti pamwe odha kunwa nenge dhina sho tadhi ningi mo. Omiti ndhino ihadhi pumbwa omvula opo dhi koke odhili mo owala kuunshitwe wOmuwa.

Aawambo nkene yaza ohaya longo iilya . Iilya mbyono ohayi kunwa etayi helelwa ,shampa ya helelwa ohapu piti ethimbo etayi koko etayi teywa etayi dhengwa etayi yelwa opo nee yipungulwe

Iikwamboga oyo iinima mbyono hayi liwa . Yamwe ohaye yi ithana iiyimati. Ohayi tekelwa nee kaantu etayi kunwa etayi kala ya ziza nawa yili moshikunino.

Oondjuhwa oontokele ohadhi munwa molwa onyama yadho. Odhi shiwike hadhi gandja onyama ontoye yo ombwaanawa. Oondjuhwa ndhino ohadhi kale kwa mehala mono hadhi tulilwa mo iikulya nomeya gokunwa.

Ondjamba oshinamwrnyo oshineneosina omakutsi gaali omanene, oshina omukati guli pokati komeho. Ogo hagu kutha ohagu vulu oku tudhamo omuti mevi. Ondjamba oyina okashila okafupi

Eyoka oshinamwenyo shono hashi ipwedha. Oshi li shina omutse omushona nomeho omashona. Olya nika oshiponga eyoka oshoka otali vulu lyi ku hilile omayeye e to ningi omuposi, nenge lyi ku shomone tali ku thigile uuzigo molutu loye.

Uunamapya. Aawambo oyendji ohaya hupile muunamapya. Muunamapya muno nee shampa omvula ya loko ,omwiidhi tagu mene aantu ohaya pulula. Payife aantu ohaya pulula nee nomambakumbaku ihaya pulula we noongombe

Muuyuni omwa shitwa aamati aapenda moku nyangela omahumbo gawo. Aalumentu oyo aasili shimpwiyu yomagumbo onkene ohaayi yaka konge osheelelwa. Osheelelwa ohaye shikongo nee momikalo dha yoolokathana ohaa vulu oku kwata oohi momeya noonete.

Iinamwenyo Opu naiinamwenyo oyindji hayi tuka ngaashi uudhila. Uudhila ohawu nyanga uupuka wopevi. MoNamibia otu na mo omaludhi guudhila ngaashi oompo, omahwiyu nosho tuu owundji wa yoolokathana.

Omiti iinima iiwanawa. Omagumbo gamwe nomahala gamwe ohaga monika nawa, omolwa omiti ndhono dha kunwa mo ohadhi kala tadhi monika nawa dha ziza nawa ngaashi omilunga. Ndhono haku tiwa omilunga dhuushimba omilunga omiwanawa hadhi opaleke ehala nokangwena uuna ka tekelwa e taka kala ka ziza nawa, ongoye owala to ti opuwo.

Olwaala oluzizi ohalu monika nawa. Otu lu shile kuunshitwe. Iimeno ohayi kala ya ziza nawa. Oondundu ohadhi kala oozizi. Ohadhi kala oozizi ngele kwa mena omiti, opo to vulu wu tye koondundu oku na iimeno ya ziza.

Aatalelipo sho hayeya koNamibia ya talelepo yo ya tale uushitwe womoshilongo shetu ohaye ya tala lala pomahala gamwe mono muna ashike ootenda. Ootenda ndhino ohadhi futilwa dhimwe ohadhi kala oondjendje molwaala dhimwe ohadhi kala dha dhikwa ihadhi zipo opo owala dhili.

Opuna omahala gamwe ihaga endwa koohauto ooshona, haga endwa ashike koohauto dhono oonene dhina iikoto. Oshoka pomahala gamwe opuna omavugu nenge ondjila inayi yela nawa iha ku adhika kuuhauto uushona. Unene omahala ngano onga gena oondundu no mayidhi.

Uunimuna muunafalama , otawu dhana onkandangala mopayife kehe ngumwe okwahala akale ena oshikunino she, mikunino yimwe ohamwadhika omatama ngakunwamo, omatama shapa ngakunwa opuna ngamwe hanga likolwako omanzinzi ngamwe oma tilingane.

Mehuliloshiwike oto vulu wu ye pehala ewanawa pomulonga. Pomulonga mpono opwa tungwa nduno omatungo omawanawa, pu na uupundi uuwanwa nomulilo omuwanawa gokuhuuhulukwa. Ohapu liwa iikulya iiwanawa ngaashi omavinyu, uundjembele, to pula shoka wa hala e to shi etelwa.

Oshikunino shopegumbo, Shina ungala utilingane tamumonika nawa, owuwete kutya ohashitekelwa lela shasilwa oshipwiyu kumwene ngwasho omuna wo niimeno yimwe yanzinza.

Momahala ga gamenwa ohamu adhika Iinamwenyo yomaluludhi ngaashi oondjamba. Ondjamba oyina omukati omule nomakutsi omanene, yo onenene molutu. Ohamu adhika wo oonduli, Onduli oyina othingo onde nomagulu omale, Oyina omatotona molutu lwayo mwi gamwe omashunga.

Mombuga yaNamibia oto adha mo oondundu dha ningwa momamanya nenge dha thilomwa po komavi sho ombepo tayi pepe. Mombuga omo tuu muno oho vulu oku adha mo omiti dha ziza nomwiidhi.

Embakubaku eshina ndyoka hali longithwa iilonga oyindji muunamapya. Ohali pulula, shampa lya pulula opo evi hali vule oku kunwa. Embakubaku ngele tali pulula ohali tete po omwiidhi.

Omwiidhi ohagu liwa kiimuna . Shampa omwiidhi gwaziza ngawo oshahala okutya omvula otayi loko nawa ,shampa omvula itayi loko omwiidhi ohagu ningi omushunga.

Onyama yondjuhwa onyama ontoye, shampa etoyi tula naana okandungu hoka ito hala okuyi etha, owahala ala ando oto li, shampa nduno ya tulwa metiti onyama ndjino ohayi kala ontoye noonkondo adhihe.

Metosha lya Namibia lyanuumbwambwa hali ithanwa okashana ohamu kala iinamwenyo. Shampa aatalelipo tayzi kondjele yiilongo oha yeya nee. Ohaya lala momahala gamwe haga ithanwa ookamba noohotela .

Omamanya oyo yimwe yiishitwa yashitwa ku tate Kalunga, omamanya ngano ohaga dholomwapo nee uuna ombepo tayi pepe nenge oondundu sho tadhi tatuka shampa dha dhengwa koombepo dhono odhindjidhindji.

Omulumentu anyanyukwa, akwata ohi ye, omukwati wohi oshili, shampa wemupe onete, itakala inaakwatamo ohi moka, otiimemeha nee sho akwata ohi yee ontokele onene, eyitula mekolo, azala nekoko opo iigamene komutse.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka hayi liwa. Ondjuhwa ontowe noonkondo adhihe. Iitopolwa yimwe yondjuhwa ongashi omwaala, oshitopolwa shoka shili mepunda, shina oontumba odhindji.

Monale oomeme oyali haya yele koonyala, iilya ohayi dhengwa, shampa ya dhengwa aantu e taya kala taya kutha puundumba yatya oontungwa tayi inyengitha, yo ombepo sho tayi pepe tayi pepe mo etutu yo iilya tayi yi pehala limwe.

Nale manga aantu yali ina yeya po nomukalo gwokutekela iimeno nominino oyali yena po uundooha wumwe wuna uumbùhulu komdungu. Uuna wa tula mo meya okandooha eto keendeke omeya ohaga ziya mo ngoye to tekele wa manguluka.

Ombuga ehala lina oondundu nomiti noomwiidhi. Oondundu dhino odha ningwapo komavi gagongelwa kombepo inaga ningwapo kaantu okeshito ashike ganingwapo kutate Kalunga.

Kalunga okwashita uudhila womaludhi nomaludhi. Uudhila awuhe ohawu nu omeya opo wuhupe. Uudhila ihawu kala nana pevi ohawu tuka.

Muuyuni omu na oonyanga dhomaludhi no maludhi. Omu na oonyanga oonshunga, ndhono odho hatu mono olundji momapandaanda no moosutola. Omu na ne natango oonyanga dhimwe oontilugane. Oonyanga oontiligane odhi na ne ondilo dho odhi holike kiilumbu. Oha dhi kunwa wo ne kaanafaalama

Momeya gomefuta ohamu adhika iinima oyindji, oohi dhomaludhi nomaludhi. Oohi shampa dhili momeya odhuuvite ombili oshoka odhili megumbo. Oohi ohayi liwa ashike ontoye.

Oondjuhwa oontokele odho nana dha tseyika nawa onga oondjuhwa ndhoka hadhi munwa molwa omayi. Ohadhi pewa iikulya oyindji opo dhivale omayi tadhi endelele. Oondjuhwa ndhino ombwanwa mokutala dho oontokele molwala.

Mombuga yetu moka muna oondundu dha tholomwapo komamanya. Oondundu dhika odha shitwa ashike ku kalunga, koondundu huka ohaku mene iimeno yomaludhi nomaludhi, kushi ne kutya omidhi dhiimeno mbika ohadhi menemo ngiini mo mamanya.

Embakumbaku eshina ndyoka hali longithwa muunafaalama. Ohali tulwa omatemo , sho nee lyu uka komeho ngawo lyo otali pulula. Evi ohali yi kohi ano ndi lili kombanda otali yi kohi.

Uunamapya Uunamapya paife owa huma komeho. Aantu ohaya tsike iimeno noonkondo. Iimeno mbino ohayi tsikwa nee pomahala ashike gamwe ga tulwa nee mondunda ya siikilwa tayi tulilwa mo uuhoho tayi tulilwa mo eshina, opuwo nga shi to ka tala iimeno oya ninga iinene.

Omamanya oga shitwa nawa kuKalunga, oshoka nande oga kale ngaa ga thikama mpo ito adha ga gwa po. Omamanya nee gamwe ngashi nga geli kombinga ano komukuma Erongo oge li momeya.

Ekwato lyoohi. Poombinga dhimwe aantu ohaya ningi uunamapya woohi hadhi tulwa mokandama tadhi kala mono tadhi pelwamo iikulya opo dhi koke nawa . Oohi shampa dha koko nawa aantu oha yeya nee nonete ta yedhi kwatamo.

Iimeno yimwe ohayi mene mombuga, iishona nee hayi mene mombuga molwaashoka mombuga ihamu lokwa nawa, omvula mombuga ohayi loko mo ashike kashona. Ohamu kala woo momamanya mombuga.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu, oondundu dhino odha ningwa po komamanya inaga tutilwa po komuntu ashike okuushitwa watate Kalunga. Mombuga ohamu adhikwa wo iimeno, iimeno mbino ohayi kala yaziza.

Shampa wayi mombuga oto zimo wa fuuka, oshoka oto zimo wa mona omamanya gomaludhi nomaludhi, unene nga ombuga ndji yili handiya yomafuta, kayishi ombuga yetu ndji yili mOndonga.

Kapu na oshinima hashi monika nawa sha fa omalapi omatokele. Shampa owala pehala e to tula po omalapi omatokele nenge owe ga yala kiitaafula nenge owa tula pomakende, ohaga monika nawa shili, oshoka ohaga kala ga yela nawa.

Oohi tadhi pewa uuhoho mokandombe kadho, mu hadhi kokele. Shampa dhakoko ohadhi kwatwa mo nee tadhi kalandithwa po nenge dhidhipagwe nenge dhiliwe po. Oohi ohadhi kokelele ihadhi kwata ethimbo ele.

Aantu mba ya dhiladhila uunamapya aanandunge peha lyoku kala toyi koositola wu ka lande. Oto kununowaka iinima yoye, eto kala to kutha mo, ngaashi omatama ngano oga tiligaba nawa, gamer inaga tsa, ashike omawanawa mokutala.

Uunafaalama woondjuhwa ohawu etele omuntu oshimaliwa, uunene ngaa oondjuhwa dhi hadhi vala omayi ohadhi pewa ashike iikulya opo dhivale omayi ogendji nawa, sha wakeendamo konima yethimbo oho adhamo omayi, ngoye togakutha mo, togayogo, togapakele, tokegalanditha.

Oondjuhwa oontokele odhi shiwikile okuvala omayi ohadhi kalamo odhindji tadhi silwa oshimpwiyu dho odhili mehala lya yela nombepo omo yili, iikulya omoyi nomeya omo haga kala.

Omiti ohadhi opaleke uushitwe shampa ashike ehala lina omiti ohali kala lyoopala itali elekwa nande nehala kaalina omiti. Aahumikomeho pomiti mpono ohaya tungu po nee omahala omawanawa gokugondja taya tula po uutafula nuupundi aantu ya kale yakuutumba mo.

Ongolo oshinamwenyo oshiwanawa noonkondo, oshiwanawa okutala oshoka oshina omakonda omatokele nomaluudhe, oshina omakutsi gafa gondoongi. Ano ongolo yoyene oyafa ashike oondoongi, ashike kayina olufufu oyina oshipa shathethelekana nawa sho oshipu.

Iimeno ohayi tekelwa kominino dheenda mevi. Shampa owala komunino kwa patuluka go omeya otageende taga tekele kehe poshimeno. Shino oshinima oshiwanawa shaashi omuntu ito mana po we ethimbo to tekele neyemele kookamwe nookamwe.

Muunafalama wiimuna omwa kwatelwa wo noongombe. Oongombe ndhino oombwaanawa nee, oshoka ohadhi kala oonene. Dho odhi na olwaala oluluudhe nolutookele. Olutokele olu li wo nomomupolo, go omutse tagu kala omuluudhe thokothoko. Odha tulwa nee uupapa komakutsi, opo dhi dhidhilikwe.

Omuwa okwashita oomwiidhi dha yoolokathana. Omwiidhi ndhino ohadhi liwa koongombe, kiingulu, kiikombo, nokoondoongi omanga dhimwe ihadhi liwa. dhimwe ohadhi tulako oongala . Melundu oto adhamo oomwiidhi dha yooloka.

Oohi oshinamwenyo hashi kala momeya. Oshinamnweyo shino oshi na oshipa hashi thenunuka. Ohashi vala omayi. Dho oohi odhi na omeho gaali. Omayi gohi ohaga thinwa mo nee taga tulwa nande omokayaha go taga ka shunwa momeya.

Omahala gokuvululukilwa omahala ngoka haga monika nawa goopala ga ziza nawa. Ohapu kala iipundi yokukuutumba. Ohapu kala wo uutala woku ishigika womuzile. Ohapu kala wo noondunda dhokulala dha ningwa noomwiidhi oombwanawa noondhopi oombwanawa.

Omahala gamwe ngono gena omamanya ga kundukitha omeya, omahala ngono ga nika oshiponga nayi, ihamu mbwindwa oshoka ngele owambwindimo oto adhamo nande oongandu, nenge wu ki iyumbilemo e to gwile kemanya, e to mono oshiponga.

Taa ashike aantu oyena omathimbo oshili omuntu nkene tozi megumbo owu kende ookilometa dhontumba to londo oondundu wuukamo aike mono, ashike ohaku kala kwoopala shili koondundu hono nomo mudhingoloko kwa ziza nawa kuna omiti tadhi pepe ombepo ombwaanawa.

Omamanya ogo yimwe yomiinima mbyokno yaya komuwa. Opu na omamanyaga yoolokathana, opu na gamwe wo haga ningwa kaantu, haye ga ningi opo ye ga longithe momatungo gawo. Omamanya omaluudhe oha ga adhikwa momudhiingoloko gwomombuga.

Uunshitwe uuwanawa, Omuwa ohalokitha oomvula ye. Shampa yaloka yafa onene omeya ohaga talama moondombe nomoondama. Aantu poondama mpano ohaye ya nee yatale oshoka ohapu kala tapu monika nawa noonkondo.

Ongolo oshinamwenyo shono sha fa ondoongi, ashike kashi na olufufu koshipa. Oshi na omayala omatokele nomaluudhe. Ongolo oshinamwenyo sha gamenwa nohashi kala momahala ngoka ga gamenwa. Ohashi li omwiidhi niimeno.

Momidhingoloko dhimwe ohamu adhika omamanya. Omamanya ngaka inaga tulilwapo komuntu momudhingoloko moka ashike uushitwe waKalunga. Momudhingoloko omo tuu moka omuna noondundu, omuna wo niimeno noomwiidhi.

Aantu ya yoolokathana ohaya longo momahala mono hamu pakelwa iiyimati. Iiyimati ohayi oakelwa miipakete manga inayi ya koositola. Momahala mono ohamu longo aakulukadhi naasamane.

Uuna ongombe tayi katselwa , ohayi mangelwa momuti , yo tayi mangwa kombinga onkwawo nongodhi mothingo. Ohayi kala tayi ashike omwiidhi oshoka Amwaalwa kalishi sha.

Momidhingoloko ohamu adhika iinima oyindji omamanya, omiti dhomaludhi nomaludhi ngaashi omisati, oomwidhi dha yoolokathana dhimwe ohadhi liwa kiimuna nokiinamwenyo omanga oomwiidhi dhimwe ihadhi liwa odha nika oshiponga kiimuna.

Moshilongo shetu Namibia omuna Ombuga. Ombuga ehala ndyono lina ashike oondundu. Oondundu dhimwe odha ningwapo komavi sho taga pepwapo kombepo dhimwe odha ningwa po komamanya gopawushitwe. Mombuga muno ohamu adhika woo iimeno.

Okandombe koohi omuna oohi odhindji oondudhe. Oohi ndhino odha talika nee kaantu, shaashi inayedhi mona nale dhili pehala limwe dho odhindji. Oohi ndhino ohadhi pelwa mo iikulya opo dhikoke, oshoka kadhina we kutya otadhi kutha iikulya peni.

Omagumbo goshiwambo ohaga kala noshinamwenyo hashi ithanwa ondjuhwa, shampa mweya omuyenda iha kala inaa dhipagelwa ondjuhwa oshoka oheshi talako onga esimano. Oha yi telekwa nee muumeya uushona tamu tulwa omagadhi muye nuutama.

Otenda yili po hayi lalwa kaantu nomiti dha yoolokathana gumwe omusaati opuna nongodhi ,nokangulu keli ngaa konima hwii opuna wo nendoloma lyiiyagaya shino oshili ashike komudhingoloko.